Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu kuɣu sabinli zuɣu ka o ʒiya ka zaŋ labtop n tam teebuli zuɣu n dihirili n tumdi o silmiin tuma ka zaŋ kalo n tam di gba zuɣu paɣa maa yɛla neen sabila

Paɣa n ʒiya n mali buɣum ka zaŋ laa tam dinni ka kpam bɛ di puuni o chimdila waagashe o pun chim waagashe shɛli n yaagi ka na ŋmahari shɛŋa n niŋdi di puuni gbambili piɛlli ʒi o tooni di zuɣu ka waagashe maa tamya maa ka paɣa maa ka o gbubi suwa

Salin boɣali ni n boŋo ka niraba pam zooi salin boɣali maa puuni din ka bi booni galamsee la bi mii bɛ nimaani ka di nyɛla bi borimi ni bi bo n kuli bi yiŋa n nyɛ ka shab gbubi soobuya shab tahapona shab lahi n ʒiya

daabilim shee m-bɔŋɔ damma ni kɔhimma shee m-bala paɣiba n-tooi zoogi ni maani bɛ kɔhiri neemunima n-kɔhiri paya n-kɔhiri abe n-kɔhiri paya ni kamantoosi n-kɔhiri banchi n-kɔhiri nyaadua n-kɔhiri gɔnda ni kodu zaasa

Wonzam duu n boŋo wonzam maa chɛrila ti ba so ti ba maa mii gbaai kpamli ninkurigu n nyɛ o ka o zaŋ tanpiɛlli n pilo o jɛ ni o chɛro ka zabiri maa luri o yaangi zuɣu ka zaŋ pilo wonzam maa mii gba zaa pilila zipiligu ka gbubi silmiin maʒini n chɛri ti baaba maa zuɣu

Anfooni ŋɔ puuni yɛla ti taada zaŋ kana ti gbansabila tingbani ka ti yɛ ka tima niriba anu zaaha ka bi zaa zila ziya ziya maa mi yɛmi ka dama bi chaŋla luɣi shɛli polo nti tooi kom n mali li kuni yiŋa polo ka di niŋ viɛnyɛliŋga pam.

Puzuri n zooi Anfooni ŋo puuni ka bi pa limi ka shɛŋa bɛ whiilbaaro nim puuni ka so dali ni o ŋmaligi puzuri maa shɛŋa n nyɛ Alaafee ni kpaakpa ni di balibu

Salin boɣali puuni n boŋo ka niraba ata bɛ salin boɣali maa puuni n gbubi tahapona n paɣari tankpaɣu maa ni bi nyɛ salima di puuni bi yino yɛla liiga ka di nyɛ dozim niraba ayi n yɛ liiga ka di nyɛ dozim ŋunbala ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka yino pili zipiligu

Anfooni shɛli din ʒiya ŋɔ maa nyɛla gamo n niŋ polinsi gba zaa ʒi loori maa tooni din niŋ gamo maa ni bi tum bi tuma ni nyɛ shɛm loori bobgu gba n niŋ gamo maa ka a nyɛ ka Anfooni maa puuni ka paɣali bɛ di puuni

Nuuni baŋsim tuma n bɔŋɔ bi zaŋla nuu n mali nyingokoriti n mali nuchɛhi bansi bi kpaŋ bi maŋ ka bi mali sitira ka paɣaba paai paɣaba ayobu n zaŋli bɛ waa ni n wora bi dila nachiinsi wori waa maa

Diɛma shee n boŋo maa ka bipuɣunbili ŋun zaŋ bini kaai vuli o maŋ maa daa nyɛla ŋun daa pahi kpaɣaribu maa shee ka ŋun daa lee dili ka chɛ ban gba bɛ o nyaangi maa ni daa zaŋdo wuhuri salo maa o ni dili shɛm

Wo woribi n ʒiya ŋo ban ŋmɛri biɛni mi ka ban wora ka bi ʒiya Anfooni maa puuni n nyɛ ka shab ʒi bi nyanga n gba kpahari bi nuhi ka di nyɛla bi gba zaa pahami diɛma maa puuni nyoŋ polo mii diɛma n bala

nuu ni tuma baŋsim n-doya ŋɔ namdanima ka bɛ shɛbi pali adiila n-sɔŋ maa namda paya paya nyɔŋ polo namdanima mi n-tɔm zooi di puuni ka shɛŋa nye baŋkom ka shɛŋa nye nuɣuso ka shɛŋa nye zaɣ'tankpaɣu

Gamo n niŋ ŋɔ maa gamo maa mi nyɛla pɔhim ʒiɛɣu ʒiɛɣu n ʒɛ n daai yiya luhi n kuli daai li n bahi tingbani ni ka taabo dari mini chamsi ka di zaa nahi taba

Anfooni ŋo puuni salin boɣali ni n nyɛli ka girɛda nimaa ayi zaa ʒi di puuni ka salo gba zaa bɛ di puuni n yɛrila ban bɛ salin boɣali maa puuni maa n nyɛ ka so ʒi zuɣusaa ha ka yɛ daliya ʒiɛ ka tihi bɛ di puuni ka nyɛ baŋ kom ka shab ʒi bin maa puuni ka zaŋ katawii ti bini maa puuni ʒiya

Silimiin paɣa mini bihi a nu zaaha n laɣim kpɛ ŋɔ bɛɛ biha ayɔbu n bala maa wuhirila daŋ ni bɛhagu ni chani shɛm din yɛn cha ka bɛhaku viɛla ko olee kpan o maŋa ka zaŋ bihi maa tabili o maŋa

Salin boɣali ni n boŋo ka niraba paai niraba apoin n bɛ salin boɣali maa puuni ka maʒini bɛ di puuni salima ka bi gbiri n yihira ka kom maa zaaha daɣi

Daabilim shee n boŋo ka di mii nyɛla pu zuri n bɛ daa maa puuni ka bi kohara ka dara n nyɛ ka boraadɛ paya ka naanzuu mii paya paya ka di paya ka chɛ din gba kpalim ka daabihi bɛ Anfooni maa puuni n dari ka kohara